Shɛba n ku laɣim ʒɛya ka binshaɣu za bi naba ni naan yi nyɛlisira n ŋɔ ka kurugu waɣinli zaya ka jiranbiisa bɛ ni maa ni ka shɛba ŋmaa zaya sa n mali fiila ka shɛba gba zaya ka nachinbili so za bi tooni n mali ba fiila ka paɣa so bɛ di maa ni ka so jinjam sabinli ka yɛ liiga chichara.

Niriba n za alɛpilɛ paaki ni ka alɛpilɛ ʒɛya ka paɣa so nyaɣi baaji ka gbubi bia ka zaŋ di binshaɣu tiri doo so ka doo so zaya ka yɛ liiga sabinli kootu sabinli.

niraba pam n ʒɛya ka zaŋ teebuli zali bi tooni buku nim nyɛla din pa teebuli maa zuɣu n ti pahi bol shɛli din ŋmɛra bi pii bolli maa ni bi zaŋ ti so ka bi

linjima nima anahi n-ʒiya ka linjima yingi maa pili zupiligu o zuɣu ni zupil' ʒee ka zaŋ nangbun' pɔbirigu n-niŋ ka bɛ baa ata maa mi pili zupil' sabila ka niriba zaya yuuni ba ka zaŋ binyɛra n-goi goi bɛ mini niriba maa sunsuuni.

oofis ni n bɔŋɔ oofis maa ni bi zaŋla teebuli zaŋ zali ka zaŋ kuɣu zali n zaŋ liiga pa kuɣu maa zuɣu teebuli ʒɛ nimaani ka bi zaŋ komputa n zaŋ tam dizuɣu ka zaŋ din ŋmaari foto nima n zaŋ tam dizuɣu buku nyɛla din pa dinni ka foon gba paya

paɣaba mini dabba n-diɛm di diɛma ka kom do bɛ diɛm di luɣ' shɛli polo maa shee ka dabba shɛba ʒe kuɣu zuɣu ka guŋguna maa za bi tooni ka bɛ ŋmera ka tihi za bɛ ʒi shɛli polo maa shee

Loori nima ayi n zaya loori dibaata nyɛla din za gbinni ka bɛ niŋ dari n kuroosi zuɣusaa maa ka zaŋ dibaata gba n tam tam ka di niŋ dibaa ayobu loori dibaayi nyɛla din ʒia ka bin sabinli tabi du'shelini din be maa.